Basaani bataru bemile akari we'kameetsi aali bunyaasi bawambile kyimilooba mumikhono kyawe bali khulooba tsinyeni khukhwama mumeetsi , abunduro we kameetsi atsowawo bunyaasi.

Ishi shitima shili khumukhoosi shili khutima mukari mwekhalemo umundu, khungaki bekule ili busa, khundulo khwe kumukhoosi khwatsowakho bunyaasi bukali, itaayi yatsowayo bisaala bilaayi ni inyanga ili khubonekha.

Basani bali khumilimo kyawe , babandu abandi balikho bakenda ,ibitima bilikhutimila khumukhosi babandu batsile mushirimba bakali nabi , tsinzu tsindayi tsayombekhewa mushirimba mulino nibisala ibyatsowamo

Umusani wekhale wa'ambile lulwelo mungono mwewe areremo nabutama alikhungona nabutama khundulo warerekho tsingalo tsewe andi aliwo igunia wakwarile silipa mubikele mwewe

Kumukunda kumukali kumuboofu kwabyalibwamo nabukubo umukali nga wakhulile ,khundulo khwatsowayo kyimisaala kyimileyi kyimilaayi ,mungaaki namufeli wawambile umukali

Mu khatale yesi bakulisila bibindu bikali bye khurambisa, bakulisilawo tsinyenyi tsimali, bakulisilawo bubwoba ni bumekele, bakulisilawo tsinyanye ni ni cabbage ni kamulali.

Umusani wemikhile khundulo khwe kametsi a wambile kumulobo mungono mwewe akana khukura mumesti awambe tsinyeni, khundulo khwe kametsi khulikho kambaale kwa- khulikho ni tsinyingi tsingali, khwatsowakho ni bunyaasi bukali

Umwana umufiti wekhale khumbi ni kumulyango lwangakyi khubaranda tsingubo tsanikhiwile khungaki khulusubo shisaala shatsowa hambi ni intsu, umwana walolelele momwalo asile mayi uwewe ali ukhwitsa.

Mukari mundabiro mulimo indeebe imbofu ni bukhomekho bufiti, bukhomekho bulimo kaseesaba mulimo ni kumukhekha ni lupapula nga bawandikhilekho bukhomekho ubundi bufiti nabi.

Tsingafu tsine tsemile mumetsi tsitsili khunya kametsi ikindi yemile angakyi khwikenya, tsibili tsili khulwanila khunduro khwekametsi khwikenya yatsowayo bunyaasi bumiliyu ni kyimisala kyimilayi kyatsowayo .

Umukhaasi ni babaana bakhaana betyukhile bibindu khumurwe bali khutsya khukulisa, basutile bitungulu, basutile kamarofu khukhuuli ni tsinyanye, khukhuli-khukhuli ni kamulali, umukhaasi umuwangafu wasutile bitungulu.

Basaani bekhaale khundeebe bali khukhwinyayisa umwaana, kamatoore Kali khukulisibwa ni kamanda , itaayi iliyo bibindu bikhosesewa khumbewo oba khulukhomo Khakhaana khafiti khemile khasilile lwamwaalo ni khareebe Khali akari

Lukhomo luli khunduro ni shuma ishikhola bibindu bikali shitaabo bekhasilekho ikalamu ni shikhombe shilimo kameetsi khunduro ali lukhomo aliwo shimuli shilayi.

Tsingafu tsibili tsama khulima mwikumda tsili khukendela khunduro khwekumukhosi , tsingafu itsi khulikho ingasi ni isetsa , itayi yatsowayo bisala bimiliyu bileyi ni bunyaasi bwatsowayo bukali.

Umusani ali khundulo khwe kumukhosi ali khusindikha indika iyewe, itaayi nayo iliyo bashewe babili abali khuninila khundulo ne umwana mutwela wekhaale , umwana mutwela wemile khundulo khumukhosi ne ukundi wemile ilala khundulo khushikenya, khundulo khwarurakho..

Umusaani wemile abundulo khungaaki khwibaale wemile abundulo we kameetsi, khundulo itaayi iliyo kamabaale ni bisaala ibyetsoowa bileyi ,akari we kameetsi iliyo kamakhongole kali khukendela khumeetsi

Umuundu awambile inyeeni mu mikhono kyewe, abonekha nga uwama khukyamisa mu meetsi, kameetsi Kali abundulo. I'nyeni yino ishiili i-yatsowa yasamile ni mukhanwa mwayo.

Babaandu bakali bali mu khatale babandi bali khukulisa bibindu byawe, abandi bali khukula abandi bali kho bakenda. Bali khukulisa ibindu nga tsinyaanye, bitungulu ni burunda ni kimichungwa.

Kamakhongole kemile khundulo khumeetsi Kali khungaaki khusichenya Ali liloba abwenano aliwo tsibwa tsibili tsili khukenda imwalo iliyo kameetsi kamabofu naabi ingaki khundulo ayimbekhebwayo inzu yesi bakonamo

Umukhaana umufwiti wakwarire tsi galubindi, wasutile i'sawu ali khukanikha ni umwaana uwewe umufwiti. Khundulo khwayombekhebwayo inzu, ishili khuwa bulayi ta ni kamatafari.